Omwami omukulukulu mu myaka nga yeesibye leesu ayambadde essaati eya bbululu era yeesibye n'ekitambaala ku mutwe ng'ayina n'ekirevu ali mu kusimba omuceere.

Kifaananyi kiraga ebyambalo eby'enjawulo, era nga ebyambalo bino birabika bitundibwa. Ebimu gamba nga amasaati, leesu n'ebirala biteereddwa waggulu ku buwuzi ate ng'ebirala biteekeddwa ku bibumbe gamba nga sikaati.

Ekifaananyi ekiraga entugga ssatu nga ziri ku ttale naye nga teziri mu kulya muddo era ettale lye ziyimiriddemu mulimu omuddo omukalukalu ate eri ewalako oba emabega w'entugga ezo erengerwayo emiti egiwerako naye nga gyesudde amabanga.

Boda era nga tulaba owaboda ataddeko omuwala ayambadde akagoye akampi ddala nga bali mu kuyita ku nkulungo emu, enkulungo mu mmakati gaayo mwennyini mulimu ekizike awamu n'ebipande ebirala ate emabbali n'emabbali yonna eriyo ebizimbe ng'ebisinga bya myaliiro.

Akatundutundu k'ettabi ly'omuyembe. Era nga tulaba kaliko emiyembe eminyirivu ddala weewaawo nga gikyali mito era nga mingiko ekiraga nti omuti ogwo gwandiba nga gwabalira ddala.

Engo ng'eri mu budde bwayo obw'eddembe era ng'eri mu muti ewummudde, wabula nga ekyatunula yeetegereza bigenda mmaaso. Omuti guno guyina ekikolokolo ekinene ddala engo eno kwe yeebase.

Kereziya ennene obulungi era nga yazimbibwa nga mpanvu ng'era okumpi nayo tulabawo akati akawanvu ddala awamu n'obuti obulala obumpimpi kko ne ppaasikalamu era nga lirabika ssinzizo ly'Abakatuliki lye bayita kereziya kubanga waggulu waliko omusaalaba.

Ekinyonyi ekya ŋŋaali nga kiyimiridde ku ttale era nga kiyimirizza okugulu kumu, okulala ne kukiwanika era nga kiri ku ttale eweetooloddwa omuddo n'obutiititi obutoototo.

Mwana mulenzi ayambadde essaati enjeru ng'akubye ekikalu, ayambadde n'enkofiira ku mutwe gwe ali mu kuzannya omuzannyo gw'okukasuka bu bbatyuni mu bbanga nga bwa bubaka, wabula ng'ayina kanyuga kamu kamu bw'abeera ng'abaka bubiri kitegeeza akamu kasigala nga akali mu bbanga.

Abaana abakulukulu mu myaka ng'era balabika baana ba sekondale, bali mu kibiina basoma era nga abamu ku bo bawanise emikono ekiraga nti omusomesa yali alina ekibuuzo ky'ababuuzizza. Abaana bano batudde ku ntebe ezibajjiddwa mu mbaawo, naye ng'ezimu ku zo ziraga teziri mu mbeera nnungi. Abamu balina ebitabo mwe bawandiika kyokka abalala tebalina bitabo. Era nga ekibiina kirabika kifunda ddala kubanga akanyigo kaaliwo nga kaamaanyi.

Ebyagi bibiri nga bino byalukibwa era ne biserekebwa n'essubi ate era ne babyetooloozaako obuti nga bikozesebwa mu kutereka emmere ekaziddwa era ng'emmere eyo abantu bagikozesa naddala nga enjala eggudde, wansi w'ekyagi ekisooka tulabawo enkoko eyimiriddewo ate era tulengera n'ennyumba ezimbiddwa omusenyu n'amatafaali kko n'emiti

Kifaananyi ekiraga enjuki ennyingi ddala era ng'enjuki zino buli emu egenda yeekwata ku ginne waayo ne zikola obubondo era nga tuziraba zikoze obubondo bubiri.

Empeewo nnya nga ziyimiridde ku liringa ettale era nga zimagaladde teziri mu kulya muddo. Omuddo gwe ziyimiriddemu ogumu mukalu ate omulala gumyuse nga nagwo gunaatera okukala.

Embizzi ey'omu nsiko efukamidde ku maviivi gaayo era nga eyina ebyoya ebisunsumadde awamu n'amannyo agaayitamu mu kamwa kaayo ekiragira ddala nti ekuze mu myaka.

Kifaananyi ekiraga emikono gy'omuntu era nga alabika ali mu kutabula nnakavundira era nga tulaba nnakavundira ono baamuteeka mu kinnya kye baazimba obulungi.

Omwana omutoototo mu myaka ng'ayambadde empale ennyimpi aliko omupiira gw'ategeka era ng'alabika agenda kugusamba.

Eᵑᵑoma eziwerera ddala mukaaga wabula nga zaawukana mu bunene bwazo awamu n'eddinda limu era nga we biri tulaba nga ku ludda olwa kkono n'olwa ddyo yonna eriyo entebe ekiraga nti abantu abazettanira okuzikuba batuula mu ntebe ezo.

Ekifaananyi kya mayumba agawerako era nga tulengera n'abantu abatambula mu makubo agayita mu mayumba gano, naye amayumba gano agasinga galagiddwako bitundu by'owaggulu gamba nga obusolya awamu n'amabaati.

Abavubuka abawerako era nga balinga mukaaga bali mu lyato, abamu batudde wansi mu lyato ate abalala bayimiridde nga mu lyato omwo basimbyemu n'akantu n'akati kwe batadde akantu akalinga bendera. Ewalako erengerwayo amaato amalala ate era ne ku nnyanja kuliko amayengo.

Mu luguudo wakati tulaba ekimotoka ekisitula mmotoka zinnewaazo era nga kiri mu kutikkako emmotoka esseeteeza enguudo ng'era tulaba bagiteereddewo obubaawo kweyambukira ate ne mu maaso naye waliwo ebyuma ebiyambako emmotoka eno ettika mmotoka zinnewaazo okubeera ng'ekkirira okusobola eno okugiwalampa era nga awo kumpi tulengerawo ennyumba awamu n'emiti egiwerako.

Omusajja ayimiridde waggulu ku lwazi oluli mu nnyanja era ng'akutte akasawo awamu n'okuteeka emikono mu maaso ge. Omusajja ono ayambadde n'olugoye olubikka ku mutwe, amazzi geekuba ku lwazi luno ne gasammuka. Kuliko ejjenge eddene ku nnyanja awamu n'obuyengo obutonotono.

Omuvubuka omutoototo mu myaka era ng'atudde ku kimotoka ekyakaddiwa kye bateekamu ebyuma ebikadde ebivudde ku mmotoka era ng'alabika akola mulimu ogwa bwamakanika wabula atundirawo n'ebintu ebirala ng'enkoba.

Empologoma ng'eri mu budde bwayo obw'eddembe era ng'etudde etebenkedde. Erina ebyoya ebiwerako okwetooloola obulago bwayo. Era nga w'etudde tulaba nga kyererezi kirimu omuddo omukalu.

Omusiri gw'amajaani nga munene ddala era nga gulabikira ddala bulungi, ng'era n'ewala waagwo eri gye gukomekkerezebwa tulengerayo akasozi awamu n'ebire.

Bakyala babiri bali ku mudaala ogutunda ebimera era nga bakozesa manvuuli okusobola okuwa ebimera bino bye batunda ekisiikirize mu bimera bye batunda mulimu ensujju, wootammeroni, amenvu, emiyembe, ovakkedo n'ebirala.